Daaro wode quumattetawu maaddiyaa darkko ataakkilltee beettees. Hegeekka keehippe daaro go'aa asaa naatussi immiyogaan eerettis. Awu meraaykka maataanne botta caaccaraa.

Daro goshshanchchati bantta goshshaa oosuwan murutanchcha kiyibeennaagge zeri simmidi kaallo xeellenaagaappe dendidaagana. Issitokka a oosoy goshshaa gidiichchaape sinttan xeellenna gaasoy ayibee?

Kaameenne asaayi hemeettanawu shuchchappe gigida oge de'ees. Ha shuchchayi kareettanne bootta meraan tiyeettidaga gidishshin biittappe dolida dozaa mooliidi diirsaato go'ettidooge de'ees.

Mittaa ayfiya maashiniyan gaaccidi hara koshshiyaabakka gujji eessuwan mooretena mala dumma dummabata gujjidi suuqiya giddon bayzziyo ushsha aybbe getetti ?

Nu biittan balgguwan balgguwan kase nu luxxetta keettaa gibbiyan giigettiyaa tohuwaa kaassay de'iyaagan yaappe haappe cora asay he sohuwaa yiyoogan ay keenaa ufayttiyoonaashsha?

Cora karetta maayuwaa maayda asati issippe shiiqidi beettoosona. Giddoppe attin ha asaappe sintta bagaara diya haattaa uyiidi beetoosona. Shin saamettibookkona.

Issi aaway bootta shuraabiya maayidi ba kushiyan maykkiya oyqqidi ha simmidi eqqiis. I gixxiddo suriya meray karetta. Appe guye baggaara kalo kaameekka de'ees.

Deree xoqqanne ziqqa deree, shuchchay, zo"o ciishshay, karettanne booxxi uttida sohoti dumma dumma qommo mitati, guuran gorddida shaaray ha sohuwan beettees.

Beni wode asay wolqqaa miyaa woykko keehippe deexxiyaa oosuwaa oottiyoogaa gishshaa ha'i qassi maashinee zammaana hanotaan ottiidi de'ees. Ha maashiniyaa merakka adil"e mera.

Daro wode balggoy gelin Luxetta keettay gorddettiyogan daro yelaga naati zannqqanaassi dumma dumma sohota boosona. Ha sohuwan beettiya naatikka yaa biiddi de'oosona.

Wogga qoodan heezza gidiya mitati issi keettaa karen de'iyaageetu bolli mabirattiya qachchi oyttidoogeenne a gidon de'iya bootta wombbaran daro asay uttidaagee beettees.

Cora atuma asati wolaytta dungizzaa qooriyan kaqqidi eta sinttan bandiraa kaqqiyo biratay eqqidaagan banddiraa kaqqiidi doosona. eta guyessan boottaanne haatta mera qalamiyaa tiyettida keettay dees.

Issi yelaga macca na'iya ba huuphphiya paccararisada ba tiraa kalo wottida keehiippe addussa bootta qamissiya maayaada ba ayfiyan maxaaxxiriya wottada sinttawu xeellayda dawusu.

Amaaratuwa maxafay dumma dumma doona woganne qassikka doona meretta luxissiya maxafa. Ha maxafay asaa naatu doonay awuppe yiidakonnekka luxiseessinne eraa immees.

Naa"u baltteeta asati duge hookkidi bantta naa"u kushiyankka biittaa oyiqqidi puutiya tokki simmiyogaa bessiiddi puutiya achchan haa xeelliyageeti tayyoo beettoosona.

Dumma dumma ooso keettappe shiiqida asay issi heeran meretida danuwaa kaallidi zarbbissanaw yiida seeraa naggissiyaageetuura issippe shiiqidi issi heeray ay ottiyoona ?

Issi wolqqaama xeellanawu keehippe yashshiya deree pude xoqqu giidi eqqidaagee de'ees. Ha derekka asaassi geeshsha carkkoy de'anaadaaninne carkkanaadan keehi maaddees.

Dumma dumma meraa oyiqqi uttida nu bollaa woyikko nu maayuwa peenuwa laammanawu woyikko sawettanawu go'iya shaalis giyo buquray ha sohuwan des.

Aaho asppalttiyaa ogiyaa naa"u baggaa shaakkiyaagee gidduwan de"iyaagee diccida zambbaabay de'ees. Naa"u asati qassi ogiyaa gidduwaara shaakkidi kanttiiddi de'iyaageeti beettoosona.

supper markketiyagiddon daro qommo miishshati issippe dooretti uttidaagetuppe garssa baggan qassi dumma dumma kattaa ayfeta qolanaw go''ettiyo miishshay issippe dooretti uttidaagee de'ees.

Nu toophphee Kase xaatta moconaa ayissiya manttaa desalegna haile mariyami ba ayifiyan karetta manaaxxiriya wottidi ba kushiya miicciiddi haa xelliiddi dees.

Issi puula na'iya ha sohuwan diyara boottaa maayada ba tohuwankka suutta malattiya curqqaa qachchada bootta ogiyara haa simmada yayida de'awusu.

Nu heeran iray bukkiyoo wodiyan wodiyan di"oy assasoo geli gelidi keehi waayissidoogaappe denddidaagan nu ambba ayssiyaagee he heeran diichiyaa gelissiyoogan di'uwaassi ugiyaa bessis.

Issi achchaara sinttira bitanee ba ayfiyan manaxiriya wottidi karetta kootiyaa maayidi garssaara bootta shamiziya bollan zo"o karabaataa qachchidi miicciiddi haa xeelliiddi de'ees.

Issi haattaa tigiyoo sayniyaa milatiyaa buquraa giddon cora qeeri mahshati issi sohuwaan uttidaageta xeelliyoo wode darotoo ashshuwaa miiyode eti maaddoosona.

Hachchi hachcho oosuwaa koyyi koyyidi bantta wolqqan oottidi banttana ayssiyaa cora asati ogiyaa doonan issippe shiiqidi bantta oottiyo buqura saluwa pude dentti wottidoosona.

Bootta sooliyee beettiyo issi duumma karetta sharay bootta caamma qachchiyo adussa 'masiriyan' qashettidi, meecettidi puulatti uttidagge ha sohuwaan keehippe xoqqu giidi beettes.

Mittaappe pooxetti oosettiya zammaana gonggeti bayzettiyoo sohuwan hara mittaappe oosettiya oydetikka bayzettoosona. Gonggiyaa go"ay daro gidishin darotoo unccaa, santtaannee anccanawunne qanxxanawu maaddees.

Nu heeran de'iyaa hiillanchchati djmma dumma so miishata medhdhidoogaa giyaa kessidi eti bayzziyoo wodiyan asaykka qassi hegaa shammanaw keehippe ufaytoosona.

Toophphiya Kawotettaa maatawati issippe gidid issi kare biittaa kawotettaa mataawaa bantta beeruwan hasayissidi de'iyaageeta gidishiin eta guye baggara toophpheenne jubute banddiray beettees.

Giraacca meray de'iyo kaamee issi ogiya bollan eqqi uttiis, ha kaamiya garssa baggaara de'iyaa goommay karetta maskkootte heregaappe merettidaage xeeliyode keehippe phoooles.

Issi keekiippe lo'iyaa adildhdhe ciishsha mala mera qalamiyaan tiyettida keettaa gidoon, woygeen boottaa shakilay gelidaagee, uttanawu giigissi wottido ooratta beeba soofaynne dukka oydetti de'oosona.

Dumma dumma mera kiriyaan osettiyaa a sunttaykka dantteeliyaa yaagiyoogee dadetti uttaagee bettees. Issi danttelee zo"o gidiyoode issoy qassi dumma dumma meraara dadetti uttaagee beettees.

Issi dere asaa wogaa qonccissiyaa maayyuwaa maayyida asati issi heeran pootuwaa denddidinne issoy issuwaara kaa'ide beettoosona shin etappe darotu sinttay yiiloti uttiis.

Issi tukkiyaa essada uyiyaa asawu bayzziyaa na'iyaa uttidaara tukkiyaa shaayayida de'iyaara beettawus. I maatankka dumma dumma meeraara de'iyaa oydeti de'oosona.

Daro bootta maayuwaa maayida asati qassikka maccay gullottin attumay gullottennan sintta baggaara heezzu penggee de"iyoosaappe bolla baggaara qasi misilee de'ees. Ha keettay aybaa keettee?

Keehippe qoodan daro gidida asati issippe shiiqqidi dumma dumma qommo maayyuwa maayyidi issoy issuwaara qoomettidi yeexxidi, kaa'idinne duriidi issippe de'oosona.

Issi yelagaa, arissa, ba huphphiya tokosissada duge yeddida boottabaa maaya utttidanne eqottaa beeruwan uttada dumma dumma naqaashshaa gattiya macaratuussi qonccettaa immayda dawusu.

Issi cima aayyiya ba gadiyaa doona toho bolli uttada aybba qopoyakkonne qopawusu. Ippe haddirssanne ushachcha baggaara dumma dumma qommo doozati mokkidoosona

Issi wolqqaamanne baasi oosotun diccida ambbay de'ees. Ha ambbaa giddon dumma dumma puula keettatinne maata mera ashuuray beettees. Keettaykka keehippe cora.

Biittappe xooqqu giidi shuchchaan diireetida diirssayi de'ees. Diirsaa miyaa oyiiqidi na'au qeeri naati issoy issuwaara haasayidi baantta kuushshiyaan bootta woraqqata oyiqqidi bosoona.

Aaho zammaana hanotan giigida wogga ogiyaara ha baggi yayidda diya kaame meray ay malee? Kaameppe guyye baggaara eqqidaa na"ay ay mera maayyuwaa maayidee?

Issi miiccaydda de'iya gastta aayyiya dungguzzaa maayada harppan daddayiidda de'iyara awa biittaa asee? Ha mishiriya maayido maayoy awa dere asaa wogaa maayoo?

Asaa naati banttawu de"anawu bantta wolqqaa keenani keexxido keettayi de"ees. Guuye bagaara muusawu go"iyaa maata meera mayidi haashsin uncawu itimawu go"iyaagetee de"ees.

Macca na'iyaa keehippe malkaanchcha gididaara ba qooriyaan puulaa gujjiyaa worqqaa woottada miiccayda eqqasu. akka qassi meraara bootta qamisiyaa maayada de'iyaara beettawus.

Issi arssa meray de'iyoo keehippe lo"iyaa maccanne geela'o giidida na'iyaa issi kushiyaan godaa oyqqada issi kushiyaa qassi guyye baggi zaarada eqqidaara beettawus.

cora macca naati diyaageeti issippe shiiqidi gupiidi doosona. qassi eta sohuwankka diya miishshaayo meray tawu eretenna. qassi etikka guppoososnanne kaa'oosona..

Wolaytta sooddo yunbberesttiyan luxiya luxanchchati bantta luxettaa ekkiyo woykko luxiyo maxaafay Liisaanu Woldda Maariyamaaninne eranchche Anjjullo Almmaazin xaafettidi giigidi kiyiis.

Zammaana shuchcha keettay dumma dumma biratattuppenne daro marccuwaa ubbakka qassi asaa wolqqaa maaduwan keexxetiya zammaana keetta. Ha keettawukka daro xekkatti de'osonna.

Asay meeziyaan shooshshay dukkiko ha dooza haytta ekkidi caddidi ushshees. Gidikkonne ha hanotay pilggettan erettibeena gishshaw coo gede zaarido go"ettoypohe lo"ena.

Issi luxetta keettaa Karen guutta naati kifiliyappe kiyidi ubbay issi malaa maayi uttidinne eqqidi banttawu odettiya kiitaa siyyiiddi diyageeti beettoosona.

Heezzu mesqqeleette urqqaappe oosetidaagee bettees. Issi maccassiya ba to tohuwa duge yeda uttaasu. Biittaa bollan duuxxereti duxxereti uttida suuppa sussaykka de'ees.

Issi Aparttama keettay wolqqaama puulatti uttidaagee beettiyo wode A giddon soofati, wombbaratinne xaraphpheezati beettiyo wode keettaassi sa'aykka shakilay hiixetti uttido de'uwassi keehin injjetiya soho.

Issi bullachawu giigida keehiippe puulattida dumma dumma bootta, pinkkinne haratta maayadee giyogaadan wottidi kaamiya beettawusu. Ha kaamee meray karettawu baqqiyaagaa gidishiin akka ooratta.

Naa"u wolaytta wogaa mayuwa woykko dungguzzaa mayidaageeti issoy issuwara miicciiddinne xeelettiiddi uttidosona. Etappe guyye baggaara puulattida keettatikka diyageeti tayyoo beettoosona.

Bootta wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayida lo"iya na"iya ba kushiyan phooliya saatiya aatta eqaasu. Na"eessi binnaani diyagee hashiyara wodhdhidi dulliya gakkanaanes.

Siinee sooninne zal'e keettatun tukkiya tigidi uyanawu maaddiya miishsha. Burccuquwaan haattaanne hara dumma dumma ushshata tigidinne uyanawu asay go'ettiyo miishsha.

Uttidi xaafiyo barccumappe sintta baggaara wottidi xaafiyo xaraphezzaykka giigi uttiis. Hegappe sintta baggaara qassi issi bulla meray de'iyobay godaa bolli laqqetti uttiis.

Cora alleeqoti qoodiyakko baa giishi hasttamaa heeraa gakkiyageeti bootta geeshsha sohuwa bollan micetti uttidosona. Eta meray ubbaageekka keehippe lo'eesinne dummatees.

issi adil'e ciishsha malattiya keettaa giddon diya bonccoy beettiyaagaassi go'ay aybee? qassi issi asi uttiyo oydee diyaagee woyssu miishsha kessii?

Issi yelaga addussa na'ay ba maccaaseera qiiba na'aa tookkidi eqqidaageeti de'oosona. Heezzaykka issi mala maayuwaa maayi uttidaageeti beettoosona. Heezzu asatikka arssa meraara de'oosona.

Yettanchchiya Gaga Abarasha ba huuphiyan adil'e ciishsha malatiya paraa cimbbaa aattada ba menttershshankka zo'obaa tiyyettada odi bessaa bolli odayidda dawusu.

Salo meranne gidenna maata meranne gidenna gido mera gidida banddiray kaqetti uttidaagee carkkuwaan yaanne haa qaaxxiidi de'ees. A bollikka Diree daawa ayssuwaa yaagiyaa xifatee de'es.

Toophphiya kiike moconaa doktteriya ahimeda abiyi toophphiya kaalettiyo aawatettaa oyqqi simmidi ootissido zannaqa sohoti oonee oonee? Ha sohoti dere asaassi ay mala haggaazaa immiyonaa?

Haattaa asay duuqqidi amarida gallassaa minjjiyo tankkeree bootta mulxxay kaqeettaagaa matan ha"ikka issi bootta kaameekka dumma dumma buqurata caanidi eqqiis.

Issi salo mala meraa tiyettida xale keettay de'ees. Ha keettaa matan qassi wogga mittay, xomppiyaassi eqqida mittay, dumma dumma kaametinne keettaa yuushuwan dooddida ciishshatikka de'oosona.

Bolla baggaara karetta kootiya maayidi garssa baggaara bootta shamiziya maayida issi aaway ha simmidi xeellees. Ha bitaniya sinttan birata malaykka de'ees.

Issi ba zokkuwaan haattaa caanidi haattaa bollaara duge gussiyaa kaamiyaa qommo giidida wogga a meraykka adil"e ciishsha meeray de'iyoo kaamee sa"aara bululidi biidi de'ees.

Ini gala siinuwaa giyoo issi kaamee biittaa caani ekkidi nu heeraa gelidaa urqqay oyqqidi keshwaa diggidaagaa hara kaamee yiidi goochi kessis.

Wollaytta keettaa guyye baggaara uuttay biron tokketti dicciidi de'iyaagee beettees. ha keettaa sinttan cora lo"iyaa mittati irxxa carkkuwaa woosiyaageeti de'oosona.

Issi mishiriya gediya tanggaccada mayilliya ba kushiyan oyikkada otettan uuttaa gurbbaa aattada haashayidda diyaari meray ayi malee? I miyyiyan hokkkaari sunttay oonee?

Qoodan heezzaa gidiya macca naati bantta huuphphiya dumma dumma hanotan dadetti uttidaageetti beettosona. Eta huuphphiyankka boottanne roozze mera buqquqa bay qashshetidi huuphphiyan de'ees.

Hagee goshshaa giddon suure goyi simmidi zerin mokkiyaa kaattaa qommuwaappe issuwaa getettiyaa lokkomaa zerettaa nuni be'iyoode a giddon qassi heezzaa gidiyaa asati hemettoosona!

Ha urqqaappe hiillanchchiya mel'ido buquray woyikko teegulssaa go'ay ayibe? Aappe sintta baggaara xanttaara diya shaatiyan go'ay ayiba gidana danddayiyakko yootite?

Naa'u haattay issippe wodhiyaaga matan diya deree beettees. Ha deriya bollan diya maataw meray keehi lo'ees. Appe hara sohoy lo'enna.

Luussi woykko dinqqineshi meqettaa. Ha meqettay daro wodiyaa biittaa garssan moogettidi qassikka xayennaan uttiyaaggida malaaliyagaa gidiyo gishshawu daro maxaafan abay xaafettiis.

Issi qorqoruwaan direttida keettaa karen issi na'ay geliyoo penggiyaara doyidi gelanawu kariyaa dooyidi de'iyaagee beettees. sintta baggaara issi mittiyaa barkka eqqidaara de'awus.

Qorqoro dirssan direttida keettaa dirssaappe kare baggaara naa"u saykileti dirssan zemppidaageeti de'oosona. He dirssaa penggiyaara qassi daro geliyaanne kiyiya asati de'oosona.

Toophphiyan de'iya toho kuwaassiya kaalettiya gadaawattuppe issuwa gidida kidus giorgisiya toho kuwaasiya cittaa gadaaway skay sporttiyayoo qonccettaa immidi de'iyaageeti beettoosona.

issi wodalla na'ay eqqidaagee ba shuraabbiya bolan daro xuufeta oyqqidi beetees. ta xeeliyoode ayo meraykka keehi lo'ees. a sunttaykka niimaara.

Birataappe merettida qumaa kattanawu maaddiya buquraappe issoy bonqquwaa eettiyoo miishshay de'iyaagee issi puulanne lo"iyaa xekkaara de'iyaa keetta giddon uttidaage beettes.

Yaa'akkonne aybakko issi sohuwan asay kumi uttiidosona. Cora dumma dumma maayuwa maayida aaay qoodankka keehippe cora gididi tobbiiddi issippe de'oosona.

Naa''u macca miizzati issi shuchchan ginbbettida dirssaa giddon eqqidosona. Ha macca miizzatu meray boottaara karettaara wolaha gidiyo gishshawu gazza geteettoosona.

Issi saluwaara paaliya dumma dumma bolla wodiyaan asay go"ettiyo buqurappe garssa baggan de'iya shaaray salo malatiyaaganne qassi ha miishshaykkana bolli de'iyaaba malatees.

Woraa wosolloy biittan zaa'idaagee beettes. Ha wosolloy darobawu maaddes. A go'aappe issoy caddidi uyin huuphiya sahuwa duuttibayees yaagoosona eranchcha asati.

Adl"e ciishsha, zo"o, burttukane mala, maata malanne heganne hegaa malatiyaa meratun puulati uttida sohoy de'iyaagan qeeri na'essi yelettido koyro layttaa bonchchana hanoosona.

Issi giddo bariyaa bolla de'iyaa aaway kummetta maayyuwaa maayyidi bari koriyaankka karabaata qachchidi eqqidaagappe guyye baggaara de'iyaa karexxi ekkanaw haniyaa sohoy yashshees.

Issi aaway issi sohuwan cora naata issippe shiishshidi eta kushiyaaranne ba kushiyaara gattidi sarottiidi de'ees. Ha baggaara Toophphiya banddiray de'ees.

Kamee hemettiyoo ogiyaa doonan dumma dumma meran tiyetti uttida ogiyaa puulayiyaa miishshati beettoosona. Ha meratikka karettaa, adil"e ciishsha meranne qassi zo"o meraa. ogiyaappe ya baggaara qassi doorettida bilookeete shuuchchay beettees.

Issi keettaa giddon ichchashshu adil"e ciishshaa malatiya worqqa meray de'iyo buquray issi duma"a karettabaa bolli kaqqetti uttiis. Ayokka gidduwan zo"o meray de'ees.

Oyddu naati wollaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayida naati maarara eqqidaageti de'iyoode issi macca na'iyaa ba huuphphiyaa karettaa qophphiyaa wotta uttaasu.

Issi woraa giddon eqqidaagee so meheyee, wora mehee? A sunttay oona geeteettii? A bollaa ikisiya meraynne siiriya meray ay malatii??

Timirtte keettay asay ooninne bawu koshsha keena eraa ekkana giya aaay biidi tamaariyo soho. Ubba qeeri naatikka ayba hirgginne baynnan utti tamaariyosa giyogaa.

Toophphiyaan dumma dumma asa kochchaa giddon yelettappe attiyo buquratti deosona. Tossa shuchchaay darotto beni aawatu taarikiyanne hai deiya yeleta issippe gattidi oyqqees. Ha tossa shuchchay awan dei eretti?

Issi gal"a qorqoruwan direttida dirssaa giddon issi bollaara bootta garssay qassi salo mera gidido qalamiya tiyettida keettay de'ees. Ha qorqqoruwa dirssaa awude laammanawu diyonaasha?

Issi meray zo"onne bootta gidida caammati issi sohuwan de'oosona. Ha caammatu matan issi ciishshay tokkettido bootta meray de'iyo buquray sa'an uttiis.

Keehippe xillo haattay mottoriyaan oottiyagee de'ees. Hageekka zaammanaa hillan bokkettidi biittaa giddoppe kiyidaagee asaa naatusi uyanaw meeccettanawunne qassikka haraa daro maadduwaakka immees

Issi Luxetta keettaa giddoni cora guutta naati bantta dalgga manttiya wogaa qonccissiya maayuwa maayidi issippe shiiqidi yettaa yexxosona. Shin eta kaalettiyagee awan dii?

Cora maccanne atuma asay guye bagaara shiiqidaagee dishiin sintta bagaara qassi issi polise issi bootta naxalaa maayada shaaahiya qaccida aayeessi zayttiyanne xiiliya immiyode issi maccaassiya eqidaara beettawusu.

Naa"u yelaga naati issoy attuma na'aa gidishin issina qassi maccaaro gidiyoode eti na"aykka bootta lo"iyaa baalawu maayiyoo mayuwaa maayidi issoy issuwara kushshiyaa oyqqettidi eqqidososna.

Huuphphee aagee bo"aa gidido issi bitanee karetta kootiyaa maayidi bootta shamisiyaa qassi maayidi ha'ikka karetta karabaataa ba qooriyaan qachchidi de'iyaagee beettees.

Issi bitanee bulla kootiya bollaara maayidi appe garssaara bootta shamiziyamaayidi qooriyan canccare karabaataa qachchi uttiis. Ha bitanee huuohiya qanttan qanxxissidaagaa gidishin assi buuchchay keehi dicci uttiis.

Cora attuma naatinne issi macca na"iyaa issippe eqqidaageeti boottabaa bollan xuufeekka de"iyoogaa oyqqidi eqqidaageeti beettoosona. Eti ubbaykka bolla baggaara maayido maayoy bootta.

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya kaafe yarati qooodin wurennaageeti dirssa giddon eqqidi maata milatiya meraara de'iya maayuwa maayidi bantta citaa kaafiiddi de'oosona.

Asho keettay modhdho ashuwanne qassikka dumma dumma ashuwappe beetiya ashuwa murutatta bayzziyo keetta. Kaqettidda erissoy asho keetta aybbatetta asawu erissiyaaga.

Asaa naati ba wolqqay danddayoogaa Keenan bawu oottanawu koshshiyaabaa oottiddi bana ufayisses shin miishshaa pacatettay de'iyo asay awuppe ekkidi maayidi?

Woyisu hare gaaree korikonchiyaappe opsettida ogiyaara ha yiiddi dii? Ha hare gaariyaa bollan uttida yelaganne cima attuma asa qoodayi aappunee?

Cora guutta naati maatan uttidaageeta sinttan oydiyan uttida asati ayi oottiiddi diyoonaa? Eta sinttan de'iya deskkiyan go'aykka ayba gidana dandday?

Nu toophphiya biittaa xaatta moconaa ayissiya dotoriya ahmeda abi cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa ba sinttan wottidi haa xeelliiddi uttidi kiitaa aattiiddi des.

Issi ambba giddon corasa yanne hanne gattiya ogee de'iyaagappe gidduwan issi irzzizzo hanotan aacca maatay mokki uttido sohoy ogiyaa puulatettta immees.

Puulattida sohoy beettes. A giddon uttanawu maatay biratan diretti uttiidaagee qassikka dozzaynne kaamee yaanne haa simerettiyo kaamiya ogee aahoy beettes.

Issi qeeri na'iyaa de'iyaara ba xeessan wolaytta dungguzaa danccada bari kushiyaan Toophiya banddira oyqqada ba kushiyaa issuwa cuccumada saluwa pude dentta uttaasu.

issi keettay diyaagaa matan diya maattay tana keehi lo'ees. ha keettaayo keehi lo'iya darobay aybee giikko qassi a giddon darobati doosona.

Shara caammay gediyan wottin kawuyyoyo gishshawu daro asay ba gediyan wottes. Ayba hagaa xallee marccoyikka kiise qohennaage a asay dooranaadan oottes.

Wogga aaho zammaana shuchchappe giigida ogiyan iraara bootya shuraabiya maayidi eqqida yelaga naatu qoodayi woyisee? Etikka awappe ha yiiddi diyoonaa?

Dumma dumma mittaa ayifeti de'oosona. Hegeetikkaa muuziya teeray kaqetti uttaagaa, ananaasiya, paappayaa teeraa, abkaaduwanne mangguwa. Qassikka a miizaanay likki bayizziyogeekka beettes.

Cora asay issi sohuwaan eqqidi woyshshaa oosettida adussa pulaaliyaa milatiyaa appe woggaatiyaa mittaa oyqqidi ubbay sinttawukko simmi hemettiidi de'iyaageti beettoosona.

Dumma dumma harggiyassi asay go'ettiyo mittaa bonccoti woykko hayttati de'oosona. Hegeetikka mayzza asay bantta eran giigissin heeraappe beettiyaba gididi erettoosona.

So medoosaatuppe issuwa gidida gaameelay daro bazzotti ekkiya heeratun beettiya qassikka so medoosaatuppe ubbaappe geesan woggaa gidishin asay a bollan waatidi caaniyonaa?

Horophphilliyaa danoy salo gufantton keehippe yashshiya dano qommo gidiyo gishshawu ha danoy merettenna mala kasettidi naagettanawu koshshees. Horophphilee wodiya keehi qoraphphiya zammaana toga miishsha.

Issi bootta qophiya wottida goshshanchchay goyettidi liiqida aaho shooqan ba kushiyan zerettaa oykkidi laaliiddi dees I suriya pude xaaxidi gede mela dees

Gifaataa baalay wolaytta layitta laamiyan beni nu aawati eeqawu yarshshidoogaa hassayissiya baala. Qassikka dumma dumma biittawu hagaadan bonchchiyoogawu sunttay de'ees.

Sanchchippissiya giyo donuwappe giigiya asaa naati miyo katta qommo gidiyagee beettees, ha akka suuppan suuppan ancciya zammana maashinee ancciidi beettees.

issi xaacee mitaa sugiidi beetees. qassi appe guye bagaara diya na'aykka beetees. i aara lagge sugiidi beetees. qassi etayo wolqqi bessa.

issi kattaa keettan issi sohuwan kattaa miyddi de'iya asaa qooday appunnee? eti miyddi de'iyo kattay aybappe aybappe giggidagee? issi maccaa naa'iya naa'aa aysi xeellay?

Keehi lo'iya Heezzu naati eqqidaageetinne etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Giyan maxinee makki bayizziyogee beettes. Ha maxinee guuttaa makkiyo buquraappe biidi gitaa gakkanawu des. He buqurayikka issuwa issuwa marccoy dummatees.

Issi bitanee qeri qeri duuxa woykko olettida birata buqurata ba kushiyaan medhdhido kaamee miyiyaan eqqidaagee beettees. sintta baggaara ha kaamiyoo maata meran tiyiis.

Itoophphiyaa tukkiyaa toho kuwaasiyaa citaa qonccisiyaa malaatay de'ees. Ha malaatay qassi bolla baggaara karettan xaafetikokka giduwaan qassi jabanaa malataykka de'ees.

Dembbappe qommo baggan qoodan oydda gidiyaa naati naa"ay naa"ay issippe gidiyoogan bantta kushiyaan biitta miyyiyo miishsha oyqqidi issi sohuwappe hara sohuwaa effidi de"oosona.

Meeraa zo'oo arissa giidida woozanappe puulaatida geela'iya uttaasu. Ha geela'iyaaka maayido maayoy huuphpeppe toho gaakanawukka kaaretta. Huuphpheesa bagaara boottaninne ordiyaan habaashsha giyaagee xaafeetis.

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaa kaassanchchatinne etaara annaciyawu shiiqida hara citati beettoosona. Wolaytta dichvhati bantta maayuwa maayidi issippe qoomettidi eqqidosona.

Ogiyaa doonan de"iyaa mittaa kuwan cora yelaga naati baggay uttin issoy eqqis issi motoriyaa laaggiyaagee qassi ba guyyeera issuwa hadhafidi eta matan eqqis.

Dumma dumma wollaytta wogaabaa qonccisanawu bantta maayido shuurabaiyaan xifatiyaa xaafisidi asaasi gattiyaa yelegaa naatu sinttaan issi xaacee etaara eqqidaage beettees.

Abaa bollaara biidi de'iya markkabee beetiyagan cora asay kummi kummi uttiis. Issoy olaa miishshaa ba kushiya oyqqidi ha simmidi eqqiis.

Wolqqaama xiiho boorayi bayizettiyoo giyaan asayi booraata ayissi mittaara gattidi qachchidee? Hagan qashettidi banttarkka diyaa boorata asayi yiidi shammana danddayii?

Issi simminttuwaa medhdhiyaa paabirkkay diyaagee oosoy etayyo keehi daroogaappe denddidaagan qoodan keehi daro oosanchchata koyiyoogaadan inigalla adi bessan awaajjissis .

Heera sarotetta naagisiyaa xaacettine ogiya kamiyaa danuwaa seeran ayssigaeti awa asee? Eti oottidi deiyo heeray awa heere? Ha asatu qoday appune?

Biittaappe bookkidi kessido wurccuwaara de'iyaa shukkaree issoy issuwaara oyqqetti uttidaagee beettiyagaa gidishin ikka qoodanhospphuna milatees, meranikka qassi zo'i zo'idi sunkkurutuwaa malatees.

Dumma dumma yehuwan giddin asay duranaw yetta yexxiyo sohuwan duranaw ponaanaw maaddiya miishshata ooni wottide? Ha miishshati aybbappe giigiiyona ?

Cora asay wollaytta moottaa aysiyaa asati adil"e ciishsha mera shurabiyaanne kootiyaa maayidi yoo yoo gifaataa gi gi asaayoo kiitaa aattiidi de'iyaageti beettoosona.

Issi gastta bitanee ba shooqa bolli eqqidi badalay zerettidi gakiidi de'iyaaga giddon de'iyaa sharafaa shoddi simmidi sinttakko xeelidi de'ees .

Issi yelaga na'ay toophphiya banddiraa oyqqidi bazzo malatiya soneti ekkiya sohuwan eqqiis. Ha na'ay karetta manaaxxiriya bari sinttan xoqqu ootti kaqqi uttiis.

Issi macaassiya diyara eqqada biittaa bolli diya daro shammiyobata asaassi bayzzanawu shiiqidaba matan dawusu. gidoppe attin eta matan diyagee ubassankka de'ees.

Issi puulattida zannaqa keettay beettes. Ha keettaa giddon dumma dumma uttanawu injjetiya oyidetinne qassikka wottidi miyonne uyiyo deskketikka puulattidaageeti de"oosona.

Booray so meedosatuppe keehi maadiyanne darotto modhdho ashuwaa immiya qassikka gadiya goyiyo medosa. Boora woykko mehiya bayzziyo giyay mehiya shamiyonne bayzziyo soho.

Issi yelaga na"ay eqqida motoriya bollan samaayenne gullottara diya kushiyan gakkiya shuraabiya maayidi uttis. Ikka sinttawu xelliiddi uttidi wogaa shikki giis.

Issi yelaga gididi pala lo"iya na'ay issi kushiya kiisiyan yeddidi issi kushiya qassi duge yeddidi eqqi uttidaagee meray qassi boljjojja arssa.

Heeraa qeeri giyatuppe demmana danddayiyo miyo mittaa ayfetuppe amaridaageeti aybee aybee? Ha mittaa ayfeta tokkidi gattanawu woysaa gidiya aginata koshshii?

Ogiyaa doonan de"iyaa suyqqiyaa karen, manggoy, muuzzee, paappayyay, timatimee, burttukanee, sunkkuruutoynne guyessan issi zal"iyaagee eqqiis. keettaa baggassay sharan attassay qorqqoruwan kamettiis. kassi guye baggaara hara keettati beettoosona.

Issi suppermarkeettiya giddon dumma dumma mittaa ayipeti nne xiilleti bantta qanccan qanccan yegetti giigidi uttidaageeti asaa naati dooridi shammanawu giigi uttis.

Toophphiya orttodookise woosa keettaa asay maaran eqqidi meechchaa baalaa bonchchiyagetuppe sintta baggaara issi yelaga bitanee masqqaliya tookkidi asaassi qaalaa odes. Bolla baggaara amaratto qaalan hashu poo'o meechchaa baalawu Saro gattees yaagiyaa xuufe de'es

Issi keetta giidon udduufun attumma asayi ziiriyaan uttiidi adhdhiyaa kiitaa xaafidinne ezzigiidi de'oosona. Ha asati giita haatta zeeruwa xeeliyaagan duubushidi de'oosona.

Qoodan naa'u wogga sumsunge silketi beettoosona. Ha silketu meraykka bulla gidishiin qottaykka xeellanawu keehiippe aaho gididi scriinee qassi salo mala meraaa des.

"Itoophphiyaa kawotettaa giddon ammano eqotatu issipettaa yaa'aa" yaagiyaa xifatee ayba meran xaafetti uttide? qassi ha xifatiyappe garssa baggaara de'iyaa woraqatay aybe meree?

Toophphiya giddon merettiya alkkooliyara de'iya biiratuppe biittaa sunttan xeesettiyagee awugee? Ha biiraa uyiyageeti abbiyappe daruwa uyiyaba gidikko merettana danddayiya aybee aybee?

Zammananne lo"iyaa keettay keexettiiddi de"iyaagaa sinttan keettaa keexxanawu maaddiya mishsha gidida bilookkeetee de"iyaagaappe naa"u macca asati issuwaa issuwaa bantta zokkuwa ba"idosona.

Dumma dumma mattoyiya ushshati dumma dumma meraara diya buquratun de'oosona. Leemisuwaassi baggay zo'uwan baggay maata meran baggay qassi karettan de'es.

Guyye baggay ayfiyaassi xeeliyode salo malatiya meraara de'iya sohuwan ushshaassi maadiya ushsha qommotuppe issuwa gidida pepisi giyo ushshay zo"o meraara diyaagee beetees.

Daro yelaga naati adil"e ciishsha mera maayuwaa maayidi annaciyaa kaa"ananiyo wodiyaan bantta bollaa giddon kaassaa dommanaw gelaanashin ho"ettiyaageta be"iidi de'oos.

Issi gimbbiya oottiyanne keettaa keexxiya asay keettaanne wuyggiyaa liketettaa eranawu go'ettiyo biccanne ooratta wuhaa likke zin'idaagee beettiyaagaa gidishiin awukka duleenne xeeray karetta.

Awudenne asay dumma dumma wodiyan bantta puulatettaa naaganawunne bana puulayanawu koyees. Ha sohuwan huuphee keehippe lo'iyo na'iya daro marccuwa kessada giigaasu.

Ha"i wodiyan daro macca naati go"ettanawu dosiyonne injjetiya puulattiyobati aybee aybee? Ha puulattiyobatuppe dariyageeti aybippe aybippe merettana danddayiyakkonne geeshshada eray?

Issi aaway saalo malatiya meraara de'iya maayuwa mmayidi miicciidi uttiis, assi deiya sintta meraykka bootta qassi I ba huuphphiya keehippe qanttan qanxxiissiis.

Giyyan miizza bayzziyo dirssa giddon cora maccane attuma miizzata bayzzanaw asay sooppe ehiidi bayzziyaageetuppe qassi shammiyaa cora asay de'iyaagee sinttaara eqqiis.

Beni wode asay badalaa, gaashiya gidin bambbariya woxan gaaccidi katta kessoosona shin ha'i gaacci?ya woxay woyikko maashiinee gaacciyoge hara gattiyo qohoy diiyye

Issi keettaa giddon qol"on zadaluwa bollan keeshee woykko oshaa kessiyo buquray kaqetti uttiis. Qol"o giddoy keehippe xumo gishawu harabi beettenna.

Kifile giddon sintta baggaara eqqidi xaafidi de'iyaa asttamariyappe guyye baggaara zo"o mmaayyuwa maayyi uttida naati de'iyaageeti ubbay issippe uttidi luxxidi de'oosona.

Cora asay nu heeraara baalay gakkiyoo wodiyan kuttuwaa shukkiyoogee erettes gaasiykka asay booraa shukkana giyoode ashoy keehippe al"iyooge asay kutwaa shukkana mala ootgis.

Penttida maata sukkariyaara walakkidi uyyanaw maaddiya aaho sinee purancce meray de'iyooge sa'an issi heera micceti uttiis. Hegee bayzziyoobeshsha neeni eray?

Issi mittaa man"iyan heezzu miizzati eqqidoosna. Hageetuppe naa"atu meray gazza gidiyo wode issi miizzee meray qassi booxxi ekkees. Etappe ya baggaara asaynne dozati de'oosona.

Issi buquratta wottiyo stooriya gidoon qoodanawu danddayetta qilxxi giidi uttida biccanne boottaa largguwaa giigissi wottidoogew beettees. Hageekka geeshshatettawu maaddiyabaa gidiyoogee erettees.

Cora asay ogiya doonan eqqidaageeti beettoosona. Etuppekka issoy yanxxilaa oykkidi ba kushiya buuchchan wottidi haa xeelliiddi des. Qassikka eta sinttan maatay mokkidaagee beettes.

Cora layttan guutta gidida naati bantta luxido layttay wurin wurssettan anjjetidaageti ubbaykka bantta kushiyaan aybaa oyqqi uttidonaa? qassi eti awa luxetta keettan luxxidonaa?

Keetta gidon wuygeen sa'aappe pude eqqida issi karekaretta qeeri qeeri marara de'iyaa a huuphphiyaan qassi issi worqqaa mala phooliyabay uttiis.

Dumma dumma buqurata kushe hiillanchchati bantta kushiyan dumma dumma haggaazaa immanna mala giidi medhoogeeti diyageeti bawukka boottaban tiyi uttidoogeeti lo"oosonna.

Beni bantta wogaa biittaa gaxan erissanawu bantta kuushshe hiillaa go"ettidi medhido akisuume tossa shuuccay kaalliyaa yeelatasikka buqura gidiidi go"iidi de'ees.

Ogiyaa doonan issi maccassiya de'iyaara sa'an dumma dumma miccanaw jooniyaa sa'an hiixadaa appe guyye baggaara eqqaasu. Shin ha maccaasse mala asati haratikka ippe sinttaara de'oosona.

Asaa na"ay bana ufayssanawu dumma dumma ushsha go"eetees. Ha ushsha qommottika ssoni giigiyagane industuree giigisiyo ushsha qommo geetettidi eretoosona. Hagaa ushsha ayba giidi xeegiyo?

issi keehi lo'iya sohuwan xoqqaa bollan beettiya burccukkoti dumma dumma ushshaa ayssi oykki uttidonaa? qassi ha ushshay ayssi keehi al'oo?

Naa'u goomaawa motoree issi qumaa bayzziyo keettaa karen eqqiis. Keettaa penggee sinttawu simmidi xeellees. Keettay penggee keehi aaho gididi sintta baggaara daro xuufrti beettoosona.

Issi aaho erisuwaa baaneriya bolli issi ooso keetta sunttaanne a hara ooso keettappe dummayiya looguwaa xaafidoogee beettiyaagaa gidishin xuufeenne loogoy salo meranne adildhdhe ciishsha malatoosona.

Ogiyappe haddirssa baggaara de'iyaa aaho shooqan maatay mokkidaaga buucciya asay xayin meliidi de'iyaaga neeni be'adi? Be'iyakko nena I ay maadi?

Nu heeran de'iyaa motoriyaa laaggiyaa naati ubbay shiiqettidi bantta motoriyaa oottiyoo lambbay gujjis giya huuphe yohuwan ubbay shiiqettidi kawuwaa erissiyoo hanotaa medhdhidosona.

Issi katamay dicciyode ba heeran lo"iyaa zanaqqa keettaa kattaa maamawu injjettiya sohuwaa giigisees. Hagee kattanne tukkiyaa uyiyo keettaa gidishin uttidi aayaana ooraxxisanawu maadees.

Issi goshanchchay ba gaden tokkido ataakilttiyaa puutiyaan haattaa tigiidi de'iyaagee beettees. Ikka mino goshshanchcha gidiyoo giishshawu daro asawu leemiso giididi beettees.

Teera boljjojida burttukaniyaa mitta bolli keehin coray de'ees. Ha burttukanne issoy issoy xeeliyoode keehin orddenne lo"iyaaga gididi xeellin xeella xeella gees.

maatay diyaagaa matan diya keehi iitiya sohoy beetees. ha maattay daro wode asaassi xaletettawu maadees. ha xalee ulwaa sakkiya asawu xale.

Issi yelaga na'ay ba kushiya hiilatidi medhdhido kaamiyo cora asay issippe shiiqidi xoomossidi de'oosona. Ha kaamiya ay keena go"a immiyaabe?

Issi biiruwa giddon dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin, he buquratu sunttay oonee oonee? Komppiiteeree uttido xaraphpheezzaa meray aybee? Ha biiruwaappe hefintta baggaara aybi beettii?

Issi mangguwa juusee kumidi tucceti uttidaagee beettid a bolli a onatettaa odiya xuufee laxxafetti uttiis. Hegaadanikka qassi bolla tuchchay maata mala.

Dumma dumma ushshaa qommoti issi diran dooretti uttidaageeti de'iyaatuyyo eta dumma dumma sunttay de'ees. Etu ubbaykka mattoyiya ushshata gidiyo gishshaw daro asay dossena.

Wolaytta wogaa yettanchchiyanne durssanchchiya Meqidesa bari laggeera pootun ufaytta miiccaydda beettawusu. Eti naa''aykka Wolaytta wogaa maayuwan puulattidi xeellin xeella xeella goosona.

ha Keetta Karen beettiya mitaa bonccoy Keehi lo'ees. qassi Keettay dumma dumma Shuchchaappe kaxettis. daro asaykka a matan eqqidage haasayadi beetees.

Asaa naati bantta puulaa naaganawu gidin qassi bantta azinaappe cilooshaa ekkiyo qooriya worqqay keehippe al'iyogaadan daro asay haasayes shin hagee ayissi hanii?

Issi keehippe addussa aspalteenne haahuwan haahuwan mokkida guutta mittat de'osona. Aspalttiya giduwaara issi asa caaniya makiinay yiidi dees. Ushshachcha bagaara issi bitanee biidi dees.

Issi gita gita mittay de'iyoo heeran corattidi uttida asati de'iyaageeta gidishin, ha asati uttido buquraa sunttay aybee? Ha asati ayssi uttidabaa malatiyoonaa?

Wolaytta dichcha Toho kuwaassiya kassanchchatu citay ubbay issippe shiiqidi meezeti simmidaageeti issoy issuwaara kaa'ide pootuwaa denddiyaageti qoodan aapune gidanee eray?

Wolayitta keettaa sinttan baasuwan daro asati keettaa penggiyaakko simmidi eqqidaageeti mayyido mayyuwa meray ayibee? Ha attuma asati tobbiiddi diyoobay ayibee?

Shooqan gaden dumma dumma katta qommoti zeretti uttidoosona. Hegetikka leemissuwassi badalaa lokkomaa, uuttaa, shukkariya hegamne hegaa malatiyaageeta gidishin ha aattidaageeti darokkona.

Oorata keettay biron keexxetiidi diyaagappe garssa baggaara cora naati diyaageeti dumma dumma oosuwaa oottide de'oosona. Hegetuppekka amaridaageeti attuma hinkkoti qassi macca.

Isso kaamiyaassi hemettiyo goomay moorettidaaga giigisanaw heezzu achchaara de'iyaaga garssa baggaara wottidi gooma xoqqu oottanaw oottiidi de'iyoogee ha'i wodiyaa zammana ooso.

Issi shuchchappe keexxetida keettaa giddon dumma dumma kifileti de'iyaageta gidishin ha kifileka qassi xeelanaw lo"iyaa meran tiyyeti uttidaage qoncciyaan beettees.

Issi ancco heeran shuchcha wooccidi guutta mittaa tokkidooge biro mokkidi kiyyidi de'iyaaga haattaa ushshanassinne qassi bul"anassi koshshiyooga ubba asikka eranaw koshshees.

Dumma dumma meraara diya kaameti maata mala meraa, salo mala meraa, adil'e ciishsha mala meranne zo'o meraara diyagaa bolli eqqidaagee ayibee?

Issi biittaa asaassi oottiyo oosoynne he oosuwassi koshshiya marccuwa deriya woykko asaa peerissiyo oosoy oosettees. Hagan beettiya asati marccuwa kesuwabaa tobboosona.

Qorqqoro xallan direttida dirssay qorqqoro keettaara gayitti uttidaagee beettes. Qassikka dirssa giddon dozzay, saloynne koorinttiya mittay shubuwa oyikkidaagee diyagee beettes.

Naa"u banddirati issi diran kaqqeti uttidaageeti de'oosona. Eta naa"akka issi mala kessiyaagee naa"awukka gidduwan xoolintte malaatay de'iyoogappe attin hara ubbabaykka dumma .

Wolaytta mottaa giddon kehippe aallaxanawunne zanaqanawu go7etiyo aajjoorraa soosuwaa giddon coora yelagga nati uttidi pooccamiyddi beetteessona etappekka issina sinttawu kiyada eqqaa uttasu

Daro moodhdho nne qassi darin modhdhibenna qassi dumma dumma meraara de'iyaa maccanne attuma miizzaa asay giyaa giddon oyqqi uttiis. etakka shammanawu koyyiyaa asay eta gatiyaa oychchidi de'ees.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura luxetta keettay keexettibeenaagaa kaalid issi issi guutta naati banttawu bessiyaa luxetta lmmetenaags kaallidi guuta naati keehi qohetoosona.

Wolaytta dere asaa yettaa puulayiyanne heeraappe oosettiya muuziiqaa. Miishshati aybee aybee ? Ha muuziiqaa miishshatuppe kushiyaninne gatiman shocettiyageeti aybippe merettiyonaa?

Qoodan daro urqqaappe merettiyaa so giddon qumaa kattidi ani wottanawu koykko bambbariyaa daaxxidi a bolli wottidi tushshanwu maaddiyaa buquraa getetti xeegettees.

Dummaa dummaa keehippe puulatida uttiyonne allaaxiyo sohoy awaan de7i? Duummaa duummaa puulatida uttiyo miishshataa medhdhidi bayziyaane shaamiyay awa ambba giddon de7i?

Ussuppun macca asati issippe issi sohuwan eqqidi haa xeelloosona. Ubbaykka bantta qooriyan gozddaa wottiddosona. Eta giddoppe sintta baggaara ba kushshiyan yettaa miishshaa oyqqada puunawusu.

bonchchettidaa sohuwan uttidi ya7aa kaalettiydi de7iya asatu qooday muleeraa appunee? naa7u uttidaa asati bantta kushiyan oyqqidi bottaba bollan xafiyobaay aybee?

Bullachcha bullachchiya keettan darobay giigiyaabappe denddidagan mettoy darikkonne na"eenttasoon giigiyaba ubba na"anttaagankka giigissiyooga gidishin daro asay dummayidi bullachcha na"enttagan xalla giigissuwa giigisiyooge aybissi doometide?

Wogga oytta ukkidi xawulla samppan wottidoge de'ees. Hagaa mala oytta piizza yaagidi a giigisiya keettay xeegees. Ha piizza wottido xaraphpheezza bollan issi curqqa hiixidogekka de'ees.

karetta meraara de'iyaa kaamee yaanne haa hemettiyoonne woxerettiyoo sohuwaan mela baadina sohuwaan pexi issi qeeri heezzu goomaara de'iyaa kaame kanchche haa yawus.

awashe bankkiya giya xifatee shucha keettaa lo'iyaga bolan kaqetti uttiis. shin ha'ikka ayoo garssa bagay shuchcha. qassi issi na'aykka aara biidi dees.

Wolayitta wogaa qonccissiya maayuwa mayidi kushiyan cachcha zayyiya oyikkidi duriiddinne yexxiiddi beettoosona. Eti kaa'iyo sohoyikka zannaqa keettan de'iya dembbaana giyogaa.

Itoophphiyaa biittaa qonccissiya shuraabiyaa maayada a meraykka qassi zo"o adil"e ciishsha meraynne maata meray de'iyoogaa maayada ba kuushshiyaan birataa malatiyaagaa woottada eqqaasu.

Zo'o meera cishshay bollara dumma dumma qottan puulattidi uttida karetta kaame beettes. Ha kaamiyappe guyessa baggara lo'iyaa ciishshay beettes. Kaame eqqossaykka keehippe murutta.

Bootta sayniyaa bollan xaaxetti qanxettida buddeenay, qaraaretti uttida uncbaynne oyttaynne bambbaree shaatiyaara giigi uttidaagee diyaagaa giddon qassi xiixxido ashoy shaatiyaara giigaage de'ees.

Issi pootuwaa bolli eqqida xoossasi yeexiya mantta Biramo Desti de'ees. Ameen yaagiyaa xuufiyappe garssara yeesuwa heeza yaagiyage, wolayttan sodo istademiya qalay deo yaagiya woosa keetan yeettanchchay yeexxo he wode yeettappe issi heezza xeeganay oonee?

Wohiyaa issi solomoniya shammikko a bollan qassi issi solomone badalaa gujjikko tamaa loytti eettidi kattiko lo'iyanne mal'iya kookkaa manaw danddayiyooga ereetii?

Nu heeran de'iyaa maashiine keettay dumma dumma mittaa qommota massiyoogan issi issi so miishshata medhdhiyoogan erettes. Hegeetuppekka issoy uttiyo oydiyaa.

Issi huuphiyaa binnaanaa dugge yeddada bolla baggaara karetta kootiyaa maayada kushiyaa xaaxada eqqida na'iyaa beetawusu. Ippe guyye baggaara toophphiyaa banddiraynne bootta qalamiyan xaafettida xuufee beettees.

Hagee a bollaykka keehippe minniyoo issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu koyikko baagaa qassi giidi biyaa a sunttaykka geeggeiyaa geetetti xeesettees. a tohoykka darin lo"enna.

Toophphiyaa kiike moconaa dottoriyaa Ahmada abiyaara paappaayyiyaa ayfiyaa kishiyan oyqqidi eqqida asatu qoodayi muleera aappunee? Kiike moconaappe guyye baggaara aappun asati eqqidonaa?

Ha na'eeyo sinttay pala puulanchcha qassi akka keehi lo'awusu. a wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayadda pooxaa gulettada oge baanawu kiyaasu.

Toophphee biittiyoo kase peredentte getettada ayssida dogattiyaa ba ayfiyaan manaatsiriyaa wottada ba sinttan de'iyaa cora ponppaan asayoo kiitaa aattayda de'iyaara beettawus.

issi macaasiya tukkiya essada jabanan uyana assi atta uttada akka bootta maayada dawusu. hegaa xalaala gidennan i sintankka corabati de'oosona.

Dumma dumma meraaranne qottaara de'iyaa wogaa kaattay woykko qumay ka'i uttidagee beettiyaagaa giddon naa"u meraara de'iyaa tushidi miyoo sawiyaaga sunttay ayba getettii?

Erissoy beettes. Ha erissoyikka" wolayitta qaxanaa qaaliwoote woossiyo keettaa layittaa luxissuwanne zorettiyo galchchaa" yaagiya erissoy xaafetti uttidaagaa taani be'ayidda dayis.

Nu biittee giddon de'iyaa dumma dumma woga qonccissiyaa dumma dumma qommo maayyuwaa maayyida macca naati issippe gididi bantta kushiyaan aybbakko oyqqi uttidoosona.

Issi erissoy beettes. Ha erissoyikka "tiito kaamiya bayizziyo sohuwa" yaages. Ha erissuwa bollankka Silke payidoyinne dumma dumma sohuwa demmanawu maaddiya xuufeti de'oosona.

Asaa biittaa baqqattiyoge daro gattiya qanxxisees. Hageeti bnatta deiyo biitta aggidi harasa baqqattawu biidi deiyaa yelaga naataa bessees. Ettaka naagiyage markkabiyaa bolli uttidaga beessees.

Issi sohuwan cimmatettawu shiiqida amarida asati de'oosona. Ha asatuppe issi attumaagee issi maccaari hashiyan kushiya wottidaaga gidiyo wode a qassi qeeri na'aa kushiya oyqqaasu.

Issi keettaa asati issi mala maayuwa boottaaranne maata mala meraara diya maayuwa maayidi worqqaakka bantta qooriyaan wottidi bantta naatuura eqqidosona.

Issi kawo ooso keettan keehi gita yaa'ay de'iyaagaassi issi tukkiyaa esettan erettida na'iyaa diyaara hesohuwaa xeegetta baada etayyo tkkoyaa esaasu.

Wolaytta wogaa keettaa darkkon kumidi uttida uuttay, penggen dirssay de'ees. Ha keetta guyera woran kametti uttida dere de'ees. Ha keettay awa heeran awan dei?

Asay keettaa keexxiiddi dumma dumma buqurata go'ettees. Leemisuwassi misimaariya, mittaa, madooshaa, masalaiya, wodee ehiidonne wogaa buquratakka issippe gattididi go'ettiyogan keexxoosona.

Cora wodalla naati issippe shiiqqidi boottaa maayyidi hoolliya giyo wolaytta woga kaassa kaa'idi issoy issuwaa hashiya oyqqidi guppidi duridi beettoosona

Heezzu keettay keehippe lo'iya sohuwan keehippe puulattida hanotan keexettidaagee de'iyagaa matan oyddu attuma asati eqidaageeti beettoosona. Etappe issoy boottaa maayiis.

Wolaytta dere asawu eta wogaa qonccissiyaa durssa qommoy de'ishin bantta wogaa dumma dumma ogiyan qonccissosona. Ba wogaa qonccissanawu wolaytti daroto go"ettiyo muuzziqqa miishshappe issuwaa gidida ha puniyoga ayba gidi xeegiyo?

Issi asppaltte ogiya bollan cora kaammettonne mottoreti eqqidosona. Ha bagaara amaaratto doonaan xaafetti uttida xuufeti de'oosona. Ha kaamettussikka dumma dumma meray de"ees.

Keettay keettaa bolli keexxettida woykko pooqqe keettay, bullanne adill"e ciishan meranin tiyettidagee beettees. appe sintta baggan heeruu puulayiyaa dumma dumma ciishshatinne bolla baggara saluwan boottaa shaaray beettees.

Cora asay shammiyoonne bayzziyoo woykko giyaa gettettiyaa sohuwaan issi asaakko cenggurssaa gattiyaa wodala ganjjiyaa zazariyaa gatee woyssaako oychchada asaasi gattayda de'awus.

Attuma na'ay ba huuphiyaa binaana cigisidinne puulatidi be'etanawu binaana ciggiya hiillanchchakko bes. Hilanchchaykka qassi ba hillan molqoqqisidinne puulayidi diccida binana qanxxes.

Doonappe biidi wogaa yaagiya erissuwan xaafeti uttida erissuwappe bolla baggaara baalota yammiya ooso keettay aattido kiita gididooga erissanaw malaata go"ertidoosona.

Zammaare naati bantta mazammuriyaa maayuwaa maayidi bantta huuphiyan ubbaykka bootta shaashiya qaccidi wogga ogiyara zammariiddinne kushiyaa baqqiiddi maaraara biiddi de'oosona.

Daraphpha bollan uttida naatuppe sintta baggaara eqqida naa"u naati eqqidi duraa ancciidi de'oosona. Etappe sintta baggaara xaafetidi sa'aan hiixetti uttida xifaate " dubbushsha " yaagees.

Bonee yaanidi kiyido sohuwaarakka luxanchcha naati ubbaykka dumma dumma luxetta miishshata oyqqiyoogan luxetta keettaa biidi keehippe minnidi luxiiddi beettyoogee keehippe lo'es.

Issi zo'o birataappe keexxido daro kifiletti de'iyonne dooya dooya gidida keetta gido ananaasee, timaatimee, burtukkaanee, shunkkurutee, lelehee, afikaadoosee, manggoynne hara dumma dumma miyo atakilteti bantta saaxxiniyan saaxxiniyan kummi uttidosona.

Ha goshshan barkka daayi uttida doozzaa sunttay ayibee? Hagaa tokkiday izaaway ayiba halchchuwan tokkidee woyikko ha dozzaa go'ay assaa naatussi ayibee?

Amarida attumanne macca maati issi dbba bolla issippe shiiqidi wolaytta hadiyanne bullukkuwaa maayyidi kushiya oyqqeti duridinne issoy issuwaara kaa'ide beettoosona.

Cora attuma yelaga naati kuwaasiya kaa'iyo aaho woykko wogga dembban diyageeti beettoosona. Etappe ya baggaara shuchcha keettay, dozzatinne saloy beettees.

Issi miizziya issi oorattuwa giddon miiriqa shiishshidi wottidooga giddo bari qooriyaa naqqada maayyida de'awus. Ippe guyye baggaara qassi naa"u kanati de'oosona.

Boyyiya, boynna, badalaa heganne hegaa malatiyaabata doyssidi issi diran qassi pilaa, santta, loggomuwa heganne hegaa malatiuaabata kattidi issi matan wottido katta keettay awan de'ii?

Biittee sarotetta dumma dumma karenne so morkketuppe teqqanaw daro yarshshuwaa qanxxida issi bitanne bari olaa maayyuwaa maayyidi dere asassi kiitaa aatees.

Muuzzuqqaa mishshattuppe issuwaa gididanne darotoo toophphiya ortodokisse woosaa keettan sabaayo go'ettiyo muzzuqqa miishshay naa'ay zin'idaagee bettees. Ha kambbaa doonaykka qassi galbban goozzetti uttiis.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura wolqqi baynna woykko hiyeesa asaasi maaduwaa miishshaanne kattaa immidooga he kawuwaappe mmaduwaa ekkida asay aykeenaa ufayttideeshsha?

Dumma dumma ogiya pittiyo woykko qucciyo buqurata bantta kushiyan oyqqida keehippe cora asay ogiya doonan dumma dumma mera mayuwa maayidi pittoosona.

issi suppermarkeettiya giddon dumma dumma darobati beetoososna. qassi dummasaappe yiida ataakkiltetti issippe bayzzanawu shiishshi wottidoogee hagan diyaageekka tana keehi lo'ees.

Gooshshaa oosoy keehin maadees. Hagee yenjjeluwaa gidishin darobawu maadees. Ayo maadoykka bayzzin miishshaa, ooshshinchchay oyqqo asawu a caddidi haattan penttisidi uyin xaale kiyees.

issi macaassiya eqqido sohoy shuchchaappe oosettidaagee awa heeree? qassi issi kushiyan diya miishsy aybeenne akka ay mala mera maayuwa maayadee?

Cora yelaga naati eqqidaageeta issi yelaga arssa na'ay oyshaa oychchiidi de'iyo wode issi yelaga macca na'iya bari sinttaa wora zaara eqqaasu.

Buddeenay dumma dumma woxiyaa qommotuura hegeetikka santtaa, pasttaa, donuwaa, barbbariyanne harabatu woxee buddeenara birata saaniyan giigi uttis. a maanawu shiiqida asatussi kushshe xallay beettees.

Issi na'ay haattaa bolli baanawu go'ettiyo buquraa go'ttidi biidi diyagee guye xeellidi beettees. Ha haattaappe garssa baggaara "Ethiopia Lake Tana" giyaagee de'ees.

Yelaga naati allaxxiyoo sohuwaa biidi bagga sohoy kallo de'iyoode baggasan qassi maayidi issi sohuwaan uttidi miicciidinne qassi ufayttiidi de'iyaageti beettoosona.

Nu biitan asi ubbi erin erettidi de'iyaa wogaache bitanee des he bitaneekka asaasi dumma dumma minonne keehi qara gidida birataa qommota oottiyoogan erettes.

Asay beni wodiyan goshshaa oosuwa oottanawu biidi dumma dumma miishata go'etiyooge eretiyaaba. Gidoppe attin ha'i wodiyan qassi goshshaa goyyiyaa zamaana kaamee yiidogan daro waayettokkona.

Issi keettaa giddon cora luxxanchchati luxiidi de'oosona. Luxissiyaage etappe sintta baggaara eqqidi luxxisssees, karetta xaafiyo saleedaykka de'ees. Xarphpheezaykka beettees, naatu achchan.

Hanna wolayitta wogaa maayyuwaa maayyida karetta yelaga na''iyaa uttada ay oottay? Ippe guyye baggaara wogga kariyan gorddetti uttida keettay ayiba keette?

Cora asati issippe maarara eqqidaageti beettiyoode etappe sintta baggaara issi macca ayyessi aybakko imiidi de'iyoogee beettees. qassi guyeera issi dungguzaa maayida bitanee beettees.

Cora asay de'iyaga giddoppe oyddu asati sinttaara eqqidaageetuppe naa"u macca naati bootta kutaa gullotin issi attumagee issi guuttaa na'iyo tookkiis.

Attuma naati bantta binaana qanttanqanxxissanawu binaana ciggiyo kushe hiilay deiyo asatukko huuphphee keettaa boosona. Issi yelaga na"ay qanxxettido binaana qanxxoy aymale lo"ene?

Dumma dumma alleeqo qommoti issi bootta meray de'iyooban goozettidi issi sohuwan de'iyaageeta gidishin, hegeetuppe issoy kushiyaa biradhdhiyan wottiyoo migiduwa. Migidoy worqqaappee, biraappenne naasiyaappe oosettanawu danddayees.

Dumma dumma ambbatun de'iya suuqetun darobati issi sohuwan bayzettoosona. Ha suuqetun bayzettiya buqurati heeraa asaa koshshaa kunttiyogan gita beeraa bessoosona.

Wolayttaa dichchaa toho kuwaasiyaa citay hara citaara annaaciyaa xoonido giishshawu etassi imettida daagaa tookkida na'aa ubba asay ba hashiyaan wottidi ufayttiidi de'ees.

Buddeenay gaashee zeretti mokki qoxettiin baburiyan gaacettoogaappe guyyiyaan munaqettidi giigees. Gifaataa gallassi issi issi keettan doyssa ashoy buddeenaara , bambbariyaara maanawu shiiqees.

Ha"i wodiyan zammaana ogiyan oosettida penggeta asay dumma dumma sohotun go"ettees. Ha penggeta asay de'iyo keettaappe gujuwan zago kariyassinne woosa keettatunne kawo ooso keettatun penggiyassikka go"ettoosona.

Issi yuushshuwa dirssay beettishin dirssayo bolla baggay qeeri xoo'ee de'iyo birataara direttidaagaa gidishin garssay qassi gimbbiyaara gordetti diretti uttin a bolli dumma dumma xuufetti xaafetti uttidosona.

Zammaana ambbati bantta giddon cora baaso dichchaa oosoti osettido gishshawu de'anawu daro asati dooriyo soho. Diccida ambbatun yelagatussi cora oosoti de'oosona.

Wogga aaho keettan giyaa keettan daro dumma dumma qommo wogaa maayoti de"iyoosan issi yelaga na"ay issi bootta maayuwaa oyqqidi xeelliiddi de'ees.

Oyddu yelaga naati eqqidaageetuppe issoy attuma gidishin heezzu naati qassi macca naata. Etikka issi mala bootta maayuwa maayidi haa simmidi eqqidosona.

Keehippe Dimmi gi uttida daraa achchan heezzu do'ati haattaa uyiiddi de'oosona. Ha do'ati de'iyoykka woraana gidishin woray qeexettikko hayiqqi aggoosona

oyddu dumma dumma meray diyo caamati issippe beetoosona. hegeetuppe naa'ati issi uraassa qassi naa'ati issi uraa tuhuwassi haniya li'iya caamata.

Ha na'ay oyqqi eqqido misilee odiyoobay aybee giikko! salo meeran xaafettida xifatee de'iyoogee a bollankka qassi pexxi issi gallassay attiis yaagiyaa xifatiyaa tookkidi eqqiis.

Naati shuchcha bolli uttidi luxettaa luxxiidi de'iyoode issi arssa na'iyaa qassi dawutaraa dooyada nibaabaydda de'iyaara beettawus. ippe sintta baggaara qassi hara guutta naati de'ees.

Issi gel"o na'iyaa bari kushiyan "boss yoss" giya erissuwaa oyqqada bari qooriyankka borssa ba'ada ha xeellaydda diyaara maayya uttidi shurabbiya meray aymalati?

Issi erissuwaa luxanchcha naatussi xaafidi mittaa bollan kaqqi wottidoogappe garssa baggaara wursseta he luxetta keetta Deletteriya primaynne mahitemme wodhdhi uttiis.

Kaamee yaanne haa bululidi biyo ogiyaappe gaxa baggaara issi mala maayuwaa maayida naati aybaa oottiidi de'iyoonaa? Qassi etu qoodaykka muleera woysee?

Issi heeran beettiya maata keettati de'oosona. Ha keettati humppattidi kunddanawu matidaba malatoosona. Eti cadettido goday laalettidinne qoqqofettidaaga gidishin, eta yuushuwan mittaykka de'ees.

Luxissanchchay keexettidi wuribeenna keettaa giddon cora naata issuwa ichchashaa waattan utissidi bootta luxissanchchata qonccissiya maayuwa maayi uttidi kushiya malaatiiddi luxissiiddi de'ees.

Puulatida keettaa giddon worqqa masatiya dumma dumma meraara de'iya uppuppati pugettidi issippe qasheti uttiddossona . Guyeera kaqqetti uttida magalashuwa meray bootta.

Issi adussa gaazeexan woykko wolayttatto doonan odo yeechchay de'ees. Ha odo yeechchaa bollan akeekaassi yaagiya xuufeenne A nabbabiya asay kunttiyobay xaafettiis.

Issi issi asay bantta de'iyoo heerappe guuttaa haasidi mittaa ayfeta tokkiyoogan he mitta ayfeta viyaa efidi guuxxana veena miishshan efidi bazzoosona.

siinee sa'aa boli bootta miishshan diyagaa matan tukkiya essiyo maatay de'es. a matankka pala maliya sukaareenne shaashshay shaayetti giigi uttiis.

issi asaa milatiya misiliya issi maayuwa bayziyo keetta kareen maayuwa maayzidi essidogee aybaassee? asaa milatiya duummaa duummaa qottan giggidagee awan bayzetti?

Cora asati maaran eqqidi hara imattati etakko yiidageta mokkiidi doosona. qassi issi keehippe qanttiyaakka etaara mokettayda dawusu. ettappe guyessan saruwaa naagissiya asatika doosona.

Dumma dumma kaarotiyaa timaatimiyaa qassi hara hara biittaappe mokkiyaa maanawu maaddiyaa miishata be'oos. Hagaappe ya baggaara donuwaa yaagiyoo kaattaykka de'ees.

Ha xeellin beettiyagee qeeri ayfe tukkiya caddiyo udulaa gidishin eti paydiyo wode qoodan heezza. Eta kushe hiillan massi molidi medhdhiya izaawu giigissidoba.

Worqqay wottin puulaa immidinne xeelliyo wode iita lo'iyaaba. Daro maccaa asati bantta qooriyan, kushiyan, hayttan, siiriyaaninne hegaanne hegaa milatiya bollaa kifiletun worqqaa wottoosona.